Abantu abathathu ababili abagqoke okumhlophe kanye lokuluhlaza okwesibhakabhaka omunye okumnyama isitulo esilesikhwama esivuliweyo esilemizila ebomvu imduli olezitina.

Abantu abezempilakahle abahlezi phansi abaphethe insiba ababhalayo labanye abamile abagoqe izandla omunye ogqoke okumnyama lokumhlophe.

Abezempilakahle abavela kuhlangothi lokubona ngokusabalala kwezifo. Abagqoke okulithanga, lamagilovisi aluhlaza, lamasks. Kanye lezibuko, zokuvikela amehlo.

Abezempilakahle ababili abakhangele eceleni abagqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka oyedwa uleplastiki elikhazimulayo elilomkhono omhlophe.

Abantu abane abezempilakahle abathathu abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka oyedwa okuyipinki abame endlini yokuhlinzela elemibheda yesibhedlela imitshina imijovo phezulu kwetafula.

Abantu ababili abesifazana, oyedwa ohlezi phansi ugqoke isikipa esilombala olithanga, uthwele umntwana. Lowezempilakahle olokumhlophe.

Abantu abezempilakahle abagqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka abami phambi kwebhasi, oyedwa uphethe umtshina owokuhlola ukutshisa komzimba. Isandla esiphakanyisiweyo.

Abantu ababili omunye ohlezi phezu kombheda wesibhedlela obophe izambiya elembala ehlukehlukeneyo ogqoke ingwani eluhlaza okwesibhakabhaka obanjwe isandla ngowezempilakahle olokumhlophe.

Iphepha elibhalwe ngamabala amnyama elilesigombolozi esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lomjovo omhlophe ulomuthi obomvu phakathi.

Umuntu ongumama okha amanzi empompini ehlanzekileyo. Ezigubhini ezilombala olithanga. Ogqoke isikipa esingumhlwazi. Obophe iizambia elombala oluhlaza,

Umfana lamankazana abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamabhulugwe atshiyeneyo. Abame phambi kwesi stendi esilomfanekiso wenhlangano esiza abantwana.

Abantu abamileyo. Umama ogqoke isikipa esiluhlaza okotshani lesiketi esimhlophe okotshoza amanzi esikotshweni isigubhu esilithanga.

Umfana ogqoke isikipa esiyiorange lokuluhlaza okwesibhakabhaka ukha amanzi empompini ezimbili ezivuliweyo ngenkomitsho yensimbi elombala olithanga.

Abantu abamhlophe laba nsundu abagqoke okutshiyatshiyeneyo, abahlezi ezitulweni ezibomvu. Phambi kwabo okulamatafula amnyama alamaphepha phezulu lezigubhu zamanzi.

Umama ogqoke ingwane lejesi obophe izambiya ume empompini, ukhelela amanzi ezigubhini ezilithanga, ngemva kwakhe okulezihlahla eziluhlaza tshoko.

Umuntu obambe isigubhu esilithanga, okha amanzi empompini eziyakhelwe emdulwini ngemva kwakhe okulezihlahla eziluhlaza utshani, ogqoke okumhlophe lokubomvu

Umama obophe iqhiye lezambiya ome labantwana esibholaneni: ababili abakotshoza amanzi oyedwa ogqoke umbala oyisibhakabhaka, isigubhu esilithanga amanditshi.

Umama ogqoke isikipa esilombala olithanga obophe izambiya ubhabhule umntwana ume esikotshweni phambi kwakhe okulama bhakede alithanga abomvu.

Inkazana elukwe ikhanda. Egqoke okolombala obomnvu. Egeza izandla empompini okulenditshi emnyama. Umduli oyakhiwe ngezitina ezinkulu.

Umfana ogqoke isikipa samasotsha lebhulugwe elibomvu elimfitshane okhothamileyo onatha amanzi ngezandla empompini phambi kwakhe okulebhakede.

Umuntu wezempilakahle ofake okumhlophe lamagilovusi ujova umfana ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Abantwana abahlezi phezu kwamabhentshi.

Amantombazane amabili ahlezi phansi omunye uphethe ithoyizi ngaphakathi kwabo kulegabha elilenhlabathi elilama thoyizi ngaphakathi.

Umuntu ohlezi phansi obulawaya ngumkhuhlane wengqondo, ubotshwele ama chain esihlahleni, enyaweni. Ugqoke isikipa esilombala olithanga lezambiya eluhlaza okwesibhakabhaka.

Umama olesikipa esimhlophe nke lenwele ezimnyama. Obambe umntwana ogqoke iyembe engumhlwazi, ngemuva kwabo okulomduli olezitina ezibomvu, lefastela elilensimbi.

Igrafu ebhalwe ngamabala amnyama esetshenziswa ukuqathanisa ukubona umehluko ukuze abantu bezwisisise ulwazi masinya.

Umuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo ugqoke okudabukileyo. Ume lapho okucithelwa khona izibi. Ngemva kwakhe kulenqola ezimbili.

Indoda eleyembe emhlophe lethayi, eme lamankazana labafana abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamabhulugwe atshiyeneyo amnyama labomvu.

Indoda egula umkhuhlane wengqondo ehlezi phansi ebambe isihlathi, le plastiki elilamanzi egqoke izigqoko ezidabukileyo, eceleni okulebhokisi.

Ubaba ogqoke iyembe emhlophe lethayi. Ome lamankazana labafana abalezikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka lama bhulugwe alembala etshiyetshiyeneyo. Amanye abomvu amanye amnyama. Umlungu

Ishelufu, umtshina wokuhlola umfutho wegazi. Ikhetheni eliluhlaza, umuntu olele phezu kombheda wesibhedlela oyembathe ingubo elamaluba abomvu lamhlophe.

Abantu abezempilakahle abagqoke okutshiyeneyo. Ama jacket amhlophe, ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka abame phambi kwesibhedlela esilombala olithanga ,esibhalwe ngamabala amnyama.

Omama abahlezi phansi abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ababili ababophe amaqhiye , abaphethe abantwana esandleni bebamunyisa.

Indlu eyakhiwe ngezitina ezibomvu elophahla oluluhlaza kwesibhakabhaka phambili ependwe ngombala omhlophe elamafasiteli leminyango efayo utshani phandle izihlahla.

Amabhakane amhlophe abhalwe ngamabala abomvu, amnyama laluhlaza okwesibhakabhaka utshani, amaluba, isihlahla, indlu elamafasitela lophahla.

Abantu abathathu abalele phezu kwemibheda yesibhedlela abambathe amashiti abomvu alamachatha alemibala elithanga.

Abafundi abayenza iscience abagqoke amabhatshi amhlophe oyedwa ubambe iphepha ,lohlezi phansi ,phambi kwakhe okulomtshina we microscope osetshenziswa ezibhedlela wokukhulisa izinto ezincane ezingabonakali ngamehlo.

Umfundi owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe okulebhu ngemva kwakhe okulamakhabothi alezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamashelufu alezimbodlela ezinsundu lezigubhu

Ilebhu eyokufundela eze science zilamakhabothi alezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamatafula alamasinki phezulu amnyama lempompi emhlophe izitulo eceleni

Amankazana labafana abezempilakahle abane abagqoke amayunifomu amhlophe, umuntu olele phezu kombheda wesibhedlela olensimbi.

Ilayibrari yesikolo elamashelufu amanengi, alamaqoqo ezingwalo ezitshiyetshiyeneyo ezisetshenziswa ngabafundi ukucwaninga lokuthola ulwazi.

Abantu abezempilakahle abahlezi ngaphansi kwetende abagqoke okumhlophe. Abafana lamankazana amabili. Oyedwa ukhangele eceleni. Phambi kwakhe okuletafula elilabo makhala ekhukhwini.

Abantu abezesayensi abagqoke ama jacket amhlophe, abanye abahlezi phansi labamileyo. Omunye ophethe umakhalekhukhwini lobhala phezu kwephepha abaphambi kwetafula elilamatshubhu.

Iklasi yokufundela okwezesayensi elempompi ezimhlophe lamatafula amnyama alamasinki phezulu lamakhabothi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lezitulo eceleni

Ikilasi eyokufundela okwezeSayensi elamakhabothi alezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, lamashelufu, amatafula amnyama phezulu alempompi, izitulo ezimbili ezensimbi.

Ikhilasi eyokufundela okweze sayensi elamakhabothi alezivalo ezilombala oluhlaza ,amathafula amnyama , izimpompi amashelufu.

Amabala axwayisa ngomkhuhlane we COVID 19, Udokotela ogqoke okumhlophe kanye lesigulane esigqoke okuyi yellow esihlezi phansi

Indlu eyakhwe ngamatshe elezinsimbi ngaphandle, lokokuhlalela ngaphandle ebonakala njengani yisibhedlela.

Omongikazi abaqoke ama uniform amhlophe, omunye obambe ingwalo ezandleni ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abakhuluma lezigulane ezilele phezu kwemibheda yesibhedlela.

Abantu ababili abalele phezu kombheda wesibhedlela. Omunye wesifazana abembathe ama sheet amhlophe. Umtshina wokuhlola umfutho wegazi. Idrip, itafula.

Umama uhlezi phezu kombheda wesibhedlela lowezempilakahle ogqoke okumhlophe othwele umntwana esandleni, amakhetheni, insimbi yedrip.

Abantu abahlezi phezu kwamabhentshi, abagqoke okutshiyeneyo, abathwele abantwana ezandleni. Umduli oluhlaza okwesibhakabhaka olesicimimlilo esibomvu.

isibhedlela esigcwele lezigulane okulabantu ezilele phezu kombheda eyensimbi okulabantu bezempilakahle abagqoke okuluhlaza okotshani labodokotela abalamabhatshi amhlophe

Indlu eyakhiwe ngezitina ezibomvu, elothango olwenziwe ngezinsimbi ezimhlophe, phambili okulephowulu lamagetsi lebhakane, utshani obuluhlaza, iheji lezihlahla.

Umama owezempilakahle ugqoke amagilazi, lokuluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemva kwakhe okulemitshina lenditshi eyokufakela abantwana abasanda kuzalwa.

Indoda eyezempilakahle ,elokumhlophe ,ehlola umfana ohlezi phansi ogqoke okuluhlaza eceleni kwakhe kulomama ibophe iqhiye wembathe izambiya elamabalabala.

Abantu ababili abahlezi phansi, omunye ugqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, lomunye ogqoke okubomvu lebhatshi elimhlophe. Uhlola umfutho wegazi ngomtshina wokupompa.

Usokhemisi ogqoke okumhlophe obambe ibhokisi eliluhlaza okwesibhakabhaka ume eceleni kweshelufu egcwele amaphilisi lemithi eyelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

Usokhemisi ogqoke ijakhethi elimhlophe olukwe ikhanda olungisa amabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo kutshelufu elombala onsundu.

Owezempilakahle ogqoke ijakhethi emhlophe obambe umakhala ekhukhwini ezandleni, ume esitolo esilamabhokisi lamagabha emithi etshiyatshiyeneyo lamashelufu.

Indoda eyezempilakahle egqoke okumhlophe ebambe ibhokisi elincane elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka . Eceleni okuleshelufu elemithi etshiyetshiyeneyo.

Usokhemisi ogqoke ijakhethi elimhlophe othwele umakhala ekhukhwini ezandleni ome phakathi laphakathi kwamashelufu amabili alemithi etshiyetshiyeneyo.

Umtshina omhlophe olepipe,.osetshenziswa ukuhlola umfutho wegazi. Phambi kwawo , okulamaphilisi amanengi, alemibala etshiyetshiyeneyo, . aluhlaza okwesibhakabhaka, ensundu, ayipink.

Abezempilakahle abagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka, abame phambi kwetafula ebambane lombheda wesibhedlela elama amafayili abomvu lamaphepha.

Umama ohlezi phansi obophe iqhiye, oleblouse eyipink uhlolwa umfutho wegazi ngomtshina ngowezempilakahle olebhatshi elimhlophe lemusk eluhlaza okwesibhakabhaka.

Indoda ehlezi phansi egqoke iyembe elingumhlwanzi ehlolwa umfutho wegazi ngomtshina omhlophe ngowezempilakahle owesikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka obambe umakhalekhukhwini esandleni.

Indoda esikhulile elenwele ezimhlophe, efake izandla emuva, egqoke iyembe eluhlaza okwesibhakabhaka lebhulugwe elinsundu, ebulawa ngumkhuhlane womgogodla.

Amadoda amabili ahleziphansi, oyedwa ohlolwa umfutho wegazi, omunye obambe umakhala ekhukhwini. Abagqoke amabhulugwe amnyama ,ihembe engumhlwazi, isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abahlezi phansi ,omunye ugqoke okulithanga ubambe umakhala ekhukhwini .Eceleni kwakhe kulesandla esiphumelayo esithathwa umfutho wegazi. Abazempilakhe abaloku mhlophe ababili ababhalayo, itafula elezingwalo lesigubhu samanzi.

Abezempilakahle abagqoke amajakhethi amhlophe abahlezi phansi. Phambi kwabo okuletafula elilezigubhu zamanzi lamambondlela esanithayiza asetshenziswa ukugeza izandla. Umuntu olesikipa esilithanga othwele umakhalekhukhwini. Eceleni okulesandla esithathwa umfutho wegazi.

Abantu abathathu, oyedwa ulele embhedeni wesibhedlela olensimbi, abanye ababili abamileyo, owezempilakahle, amadriphu amabili ngemva kwakhe okulekhabothi emhlophe, elesikhwama esimnyama lesigubhu samanzi.

Abantu abathathu abahlezi phansi .Ababili abagqoke izikipa ezibomvu, abathatha ugogo umfutho wegazi ofake isandla phezu kwetafula. Ngemva kwakhe kulabanye abamileyo.

Umjovo uphezu kwephepha elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka.

I"lab" esetshenziswa ukwenza isivivinyo elamakhabothi alezivalo ezinsundu, lamatafula amnyama, lamashelufu agcwele amabhakede lezigubhu, lamambodlela alamakhemikhali kanye lemithi etshiyeneyo.

Umtshina we plastic omhlophe , osetshenziswa ukuhlola ukukhulelwa .Olemizila emibili ebomvu lamabala abhaliweyo.

Umtshina omkhulu omhlophe olombala oyicream lombheda osetshenziswa ezibhedlela ukuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo emzimbeni womuntu.

Abantu abathathu abagqoke okumhlophe ababili bakhangele phansi bayabhala oyedwa uphethe isihlahla izingwalo eziphezu kwetafula elimhlophe.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe ogaxe istetoscope esimnyama entanyeni owelapha umntwana ohlezi eceleni kwakhe olesigqoko esiyipink.

Udokotela ovela kuxenye yensinzakalo yezempilo yabasakhulayo kanye labomama abakhulelweyo owelapha umuntu wesifazana obambe umntwana esandleni.

Ibhakane elimhlophe elisetshenziswa ukukhankatha okwezempilakahle libhalwe amabala elilemzila eluhlaza okotshani kanye lokuluhlaza okwesibhakabhaka ngaphansi elitshengisa izinhlangano ezisiza abantu ezitshiyetshiyeneyo.

Amadoda amabili omunye ogqoke isudu wabopha ithayi, lowezempilakahle olokumhlophe .Eceleni okulomama olele phezu kombheda wesibhedlela.

Umbheda wesibhedlela oluhlaza okwesibhakabhaka olensimbi ezombala omhlophe.

Umshina wokuhlola umzimba osetshenziswa ngabezempilakahle umhlophe ulezinsimbinsimbi.

Inebulizer ele phayiphi elombala oluhlaza esetshenziswa ezibhedlela ukuncedisa umuntu ogula ngomkhuhlane wokuphefumula ukuze athole umuthi lomoya.

Umtshina omhlophe osetshenziswa ezibhedlela ukukala isisindo olombala oluhlaza lescreen esitshengisa amanombolo.

Imigqomo emibili eyokuchithela izibi elezivalo, elembala engafananiyo. Omunye ulithanga loyisiliva olomzila omnyama.

Umfazi ogqoke i-bra emhlophe Kanye lebhanti lokubopha isisu elisetshenziswa ukusekela umhlane linciphisa ubuhlungu Kanye lokuncedisa ukugcina umzimba uzinzile.

Amathuluzi ensimbi asetshenziswa ezibhedlela ukwelapha umuntu ngokumhlinza kanye lokumthunga. Alombala oyisiliva lolithanga.

I-stethoscope esilombala omnyama loyisiliva esisetshenziswa ngabezempilakahle ukulalela lokuhlola ukutshaya kwenhliziyo yezigulane ezibhedlela

Amacrutches amabili asetshenziswa ngumuntu olimele inyawo ukusekela ukuhamba kanye lokwehlisa izinhlungu emlenzeni.

Umuntu wesifazana ogqoke ibra emhlophe lebhanti lesisu elisetshenziswa ukunciphisa umzimba lokusekela umhlane.

Isikhwama esithwele amathuluzi asetshenziswa ezibhedlela. Umjovo, umtshina wokuhlola umfutho wegazi, ithestoskophu, esilombala oluhlaza, esokulalela ukutshaya kwenhliziyo. Ithemometha elithanga, eyokuzwa ukutshisa komzimba.

I thermometer esetshenziswa ezibhedlela ukuhlola izinga lokutshisa ko mzimba. Elembala emibili etshiyatshiyeneyo. Eluhlaza okwesibhakabhaka kanye lo mhlophe. Ebhalwe ama number amnyama.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukuhlola umfutho wegazi omhlophe olokumnyama okugqokwa esandleni, ophumisa inombolo ezehlukehlukeneyo.

Umtshina osetshenziswa esibhedlela ukuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu, ukuphefumula kwakhe. Olembala etshiyetshiyeneyo emhlophe lemnyama.

Umjovo wokufaka umuthi emzimbeni womuntu olombala ocacileyo obhalwe inombolo ngamabala amnyama, olezivalo ezilithanga.

Amathulusi ensimbi asetshenziswa ezibhedlela ukwelapha umuntu ngokumhlinza lokumthunga. Ahlezi phezu kweshelufu yegilasi efayo.

Imbodlela ecacayo ekhanyisa amaphilisi, alombala olithanga ,elesivalo esimnyama ,ebhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi elimhlophe elilemzila ebomvu ebhalwe ngamabala amnyama laluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi okulepulastiki eyisiliva elamaphilisi alombala olithanga.

Ibhokisi elilombala omhlophe loluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amnyama phandle okuke plastic eyisiliva elamaphilisi phakathi.

Ibhokisi elimhlophe elamaphilisi elombala olithanga lomzila obomvu loluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe ngamabala amnyama.

Ibhokisi elimhlophe elilomzila olombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe amabala amnyama labomvu, eceleni okulembodlela yomuthi ensundu.

Igabha elilombala onsundu lomhlophe, lomzila oluhlaza okwesibhakabhaka, elibhalwe amabala amnyama, amaphilisi achithekele phansi aluhlaza.

Amaplastic amabili alemithi engafananiyo. Omunye ulithanga lokhazimulayo, alengiswe emdulwini oleplanka elinsundu lama wuka amnyama awensimbi.

I theleskophu yokulalela ukutshaya kwenhliziyo lamaphilisi aphakathi kwebhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza.

Ibhokisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama kanye laluhlaza okwesibhakabhaka elilomzila obomvu phambi kwalo okulephepha eliyisiliva elilamaphilisi alithanga

U-Psychologist oleyembe emhlophe lebhulugwa emnyama oyelapha ngokukhuluma lindoda ebambe ikhanda ehlezi esofeni, egqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, phambi kwakhe okulenkomitsho yetiye.

Umntwana omncane olele phezu kombheda, wesibhedlela olezinsimbi obhalwe inombolo, eceleni okume owezempilakahle ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka ubambe ibhodi elamaphepha.

Abantwana abancane abagqoke okumhlophe kanye lokulithanga abatshaya ingungu ngezigodo ezandleni abagqize amangqonqo entanyeni kanye lasekhanda

Udokotela olebhatshi elimhlophe ohlola umfana ohlezi phansi ogqoke okuluhlaza ngesitetosikopu oseceleni kuka mama obophe iqhiye oyembathe izambiya.

Umama olele phezu kombheda wesibhedlela okhulelwelyo oyembathe izambia elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lolithanga ulalelwa ukutshaya kwenhliziyo yomntwana ngudokotela olebhatshi elimhlophe lamagilovisi.

Abantwana besikolo abancane abagqoke ama uniform aluhlaza okwesibhakabhaka lamhlophe abahlezi ekilasini okulomgwembe omnyama ngemva kwabo letafula eluhlaza okotshani okulezingwalo phezulu.

Odokotela abagqoke amabhatshi amhlophe, abadlala labantwana abalezikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi kwabo okulama toys alombala etshiye tshiyeneyo elithanga ebomvu.

Amankazana labafana abagqoke izikipa ezilombala olithanga ababambe ilembu elibhalwe ngamabala amhlophe abaphakamise amabhakane aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana ababili abahlezi phezu kombheda yesibhedlela abadlalisa amabhaluni bafakwe amatshubu awokuphefumula omunye wabo ubotshwe isandla ngento emhlophe.

Umuntu wesifazane othwele umntwana, ogqoke okumhlophe. Amabala enhlangano esiza abasakhulayo abhalwe phezu komzila olombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu abathathu, omunye ngowezempilakahle uthwele umjovo uhlaba umntwana ogqoke isikhipha esimhlophe lokuyi pink obanjwe ezandleni ngumuntu wesifazana.

Abantu abamileyo abadala labancane lamapholisa agqoke amayunifomu aluhlaza njenge sibhakabhaka abathwele umntwana olokumhlophe ezandleni.

Abantu abathathu abahleziphansi, omunye abamthatha igazi ngomjovo, omunye bamthatha umfutho wegazi.

Abantu ababili abezempilakahle abagqoke okuluhluza okwesibhakabhaka abavale umlomo lamakhala, itafula elilelembu lilezinsimbi phezulu.

Abafana abasemidlalweni abagqoke ama uniform atshiyeyeneyo amanye alombala olithanga loluhlaza tshoko lamabhulugwe aluhlaza okwesibhakabhaka omunye wabo owileyo olimeleyo abamelephayo ngabefirst aid abalamabhatshi abomvu

Udokotela ugqoke ibhatshi elimhlophe ugaxe istetoscope esimnyama entanyeni. Uhlezi ehofisini eletafula elamaphepha phezulu le laptop , uxoxa lomama ohlezi esitulweni oleskirt esiyi pink .

Indoda ilele phezu kombheda wesibhedlela egqoke iplastic eluhlaza okotshani ekhitshwa izinyo ngudokotela wezamabutho olamaglavosi amhlophe lemask.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe ohlola umfutho wegazi kamama uhlezi phansi ufake isandla phezu kwetafula. Elilebhuku elikhulu elokubhalela amarecords.

Abafundi abezescience abagqoke amajakhethi amhlophe. Abahlezi phambi kwamatafula alama microscope, asetshenziswa esibhedlela ukukhulisa lokubona izinto ezincane kakhulu.

Umama owezempilakahle ogqoke ijacket emhlophe phezu kwezinyawo zakhe okulephepha. Ohlola umfana olesikipa esilombala onsundu abahlezi ezitulweni.

Abafana abezemidlalo abagqoke amayunifomu alombala etshiye tshiyeneyo atshiyeneyo elithanga, eluhlaza okotshani eluhlaza okweisbhakabhaka, abezempilakahle abalama jakhethi abomvu.

Abantu ababili, oyedwa owezempilakahle ogqoke ijakhethi elimhlophe ogaxe itelescope entanyeni. Uthatha omunye umfutho wegazi.

Indoda eleleyo elomqamelo oluhlaza ihlolwa ukutshaya kwenhliziyo ngomtshina lomakhalekhukwini omnyama ngabezempilakahle abagqoke ezimhlophe nke lamagilovusi.

Amadoda amahlanu awezempilakahle abathathu abahlezi phansi ababili abamileyo abagqqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka phambili kwabo okuletafula eligcwele amaphepha amatreyi alemithi.

Amabhokisi lamagabha emithi etshiyetshiyeneyo ahlezi phezu kweshelufu emhlophe alembala oluhlaza okwesibhakabhaka, lobomvu amade amafitshane.

Ikhemisi elama shelufu agcwele ngamabhokisi awemithi lamaphilisi yokwelapha imikhuhlane alembala etshiye tshiyeneyo .Amanye amhlophe alemzila elithanga. Kanye lansundu laluhlaza okwesibhakabhaka

Ikhemisi elamashelufu agcwele imithi eyokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, isemagabheni lakanye lasemabhokisini lamakhothoni losomakhemisi ongemva kwethili elimnyama.

Ikhemisi eleshelufu egcwele amabhokisi awemithi yokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo elembala engafananiyo. Amanye amhlophe laluhlaza okwesibhakabhaka lansundu lalithanga.

Ikhemisi eletshelifu egcwele ngamabhokisi alemithi okwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo alembala angafananiyo amhlophe, alithanga laluhlahlaza okwesibhakabhaka.

Ikhemisi elamashelufu alezigubhu lamabhokisi awemithi yokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo alemibala engafananiyo, eluhlaza okwesibhakabhaka, amhlophe kanye labomvu.

Ikhemisi elama shelufu agcwele amagabha lama bhokisi emithi ayelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo . Alembala engafananiyo amanye abomvu aluhlaza okwesibhakabhaka.

Ikhemisi elamashelufu amhlophe alamabhokisi lamagabha emithi awokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo alembala engafananiyo ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka.

Ikhemisi eleshelufu elamabhokisi awemithi yokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo .Amanye aluhlaza okwesibhakabhaka, amhlophe alithanga, amnyama, lansundu.

Ikhemisi elamashelufu agcele ngamabhokisi awemithi yokwelapha imikhuhlane etshiye-tshiyeneyo alembala engafananiyo eluhlaza okwesibhakabhaka ebomvu lemhlophe

owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe ome phembi kwe khemisi elama tshelufu alamagabha lamabhokisi ayemithi yokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo

Ikhemisi elamashelufu agcwele amabhokisi lamagabha emithi yokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Alembala engafananiyo eluhlaza okwesibhakabhaka, ebomvu lemhlophe.

Ibhasikiti elombala oluhlaza njengesibhakabhaka . Phambi kwayo okulamakhabothi alezivalo ezimhlophe lamashelufu alemithi ehlukehlukeneyo.

Isitolo esilemithi etshiye tshiyeneyo eminye isembodleleni. Lama shelufu ,amagabha alombala oluhlaza okwesibhakabhaka oluhlaza tshoko. Amabhokisi alomfanekiso welambazi.

Ikhemisi elamashelufu ensundu elezigubhu lamabhokisi emithi etshiyetshiyeneyo elembala engafananiyo amanye aluhlaza okwesibhakabhaka amhlophe aluhlaza labomvu.

Indoda esikhulile egqoke i"shirt" eluhlaza okwesibhakabhaka elamachatha ansundu ,ibambe ifoni ezandleni.

Abantu abanengi ababutheneyo, oyedwa umile abanye abahlezi phansi abagqoke okutshiyetshiyeneyo okubomvu, okumnyama, okumhlophe, okunsundu, okulithanga ,okuluhlaza okwesibhakabhaka

Umntwana ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka obambe isixubho esilombala olithanga esilomzila omhlophe oxubha amazinyo ukuze ahlale ehlanzekileyo.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe lamagilovosi, abahlezi phambi kwetafula eliluhlaza okwesibhakabhaka, abankankasa ngokwelapha, ngokuhlola abantu ubufutho begazi.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe ufake i stethoscope endlebeni esixhumene lomtshina ohlala umfazi obephe iqhiye eluhlaza umfutho wegazi.

Abantu ababili ababambe ilembu elimhlophe elibhalwe amabala aluhlaza okwesibhakabhaka lamnyama abalisebenzisa ukukhankasa ngemva kwabo okulabanye abamileyo.

umntwana obambe isixubho esilompala olithanga lomhlophe ogqoke okuluhlaza okwesibhaka bhaka oxhubha amazinyo ukuze asale ehlanzekile.

Omama abahlezi phansi abagqoke izikipa, abathwele abantwana ezandleni, abanatha uchago abaluthelelwe ngowezempilakahle oleyembe ensundu.

Abezempilakahle abagidayo abagqoke izikipa eziluhlaza okwesibhakabhaka abakhankasa ngomkhuhlane wemalariya obhalwe kubhakane elimhlophe elingemva kwabo okulabantwana abancane

Amankazana labafana abagqoke izikipa ezibomvu lamabhulugwe alembala etshiyetshiyeneyo ,amanye amnyama amanye aluhlaza okwesibhakabhaka abame eceleni kwebhasi elimhlophe

Ibhakane elibhalwe ngamabala amnyama, abomvu laluhlaza. Ngemva kwalo okulothango olwakhiwe ngezitina ezibomvu, eceleni okulegedi elensimbi elimhlophe.

Abantu abanengi ababutheneyo abanye abame ngaphansi kwetende elimhlophe ,ama umbrella, isihlahla esiluhlaza , izindlu ezilembala etshiyeneyo elithanga

Odokotela abagqoke amabhatshi amhlophe abame phambi kwe tende elibomvu abakhankasa ngokwezempilakahle kumphakathi abame phezu kotshani bethatha izithombe.

Udokotela othatha umfutho wegazi wabantu abahlezi phansi abayelaphela phandle kumkhankaso wezempilakahle. Eceleni kule ambulensi elomzila obomvu lombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abezempilakahle abagqoke amajakect amhlophe ,omunye uhlezi phansi ufake izandla phezu kwetafula ukhuluma lomfana oleyembe eluhlaza okwesibhakabhaka.

Abafana lamankazana abezempilakahle abagqoke izikipha eziluhlaza okwesibhakabhaka lamajacket amhlophe abahlezi phansi abanye abamileyo phezu kwetafula okulemijovo lamakhothoni.

Abezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe, ababambe ibhana elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka elibhalwe amabala abomvu laluhlaza okotshani ngemva kwabo okule flat elikhulu.

Indoda igqoke iyembe eyiphephu lemaski eluhlaza okwesibhakabhaka lebhulugwe elimnyama. Igeza izandla phakathi kwesinki elempompi eyisiliva.

Abafana lamankazana bahlezi phakathi kwebhasi emhlophe, abagqoke izikipha ezibomvu. Abaphakamise izandla phezulu omunye wabo ubambe iphone.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe elalela ukutshaya kwenhliziyo yomntwana ngestetoscope esimnyama esikamama okhulelweyo, olesiketi esombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

udokotela ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka lebhatshi elimnyama ogaxe i stethoscope entanyeni ohlola ubukhulu bomntwana osesiswini kumama olele phezu kombheda wesibhedlela

Umfazi okhulelweyo onatha amanzi ngeglass, esandleni okulamaphilisi amabili alombala otshiyetshiyeneyo. Elinye eliluhlaza okwesibhakabhaka lelilithanga.

Umama ogqoke okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka othwele umntwana enyaweni ogqoke ingwane eyi pink lesikipa esimhlophe ohlezi phezu kombheda wesibhedlela.

Omama ababili abathwele abantwana abancane ezandleni ababadlisa ilambazi ukuze bekhule belempilo enhle abagqoke okulithanga. Omunye ugaxe ithawulo entanyeni.

Inkazana elenwele ezinde ezimnyama ogqoke ithophu elombala oluhlaza oqabuza umfana olesikipa esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuntu ohlezi phezu kombheda wesibhedlela owelatshwayo, othwele ibhaluma elilombala oyi pink. Eceleni okulabezempilakahle abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ama driphu imitshina.

Umama lobaba abahlezi phezu kombheda abayenza ekwezocansi, omunye wabo ubambe icondom esandleni esetshenziswa kumikhuhlane enjenge sti lengculaza.

Abantwana besikolo abangamankazana abagqoke ama uniform amhlophe lansundu. Abaguqileyo labamileyo phezu kotshani abathwele ama pant lama pads .

Omama abathathu oyedwa uhlezi phez'kombheda, othwele umntwana, omunye umile ugqoke isikipa esilithanga ibhakede eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Umuntu owezemidlalo ugqoke ibhulugwe elimnyama ulele phezu kombheda owesibhedlela oyelulwa inyawo ngudokotela olokuluhlaza okwesibhakabhaka ngemva kwakhe okulomtshina.

Ibhokisi eluhlaza ele- Kit lusizo lokuqala elemithi etshiyetshiyeneyo, izigelo lamabhandeji elisetshenziswa ukwelapha umuntu ngaphambi kokuthola usizo lwesibhedlela.

Inkazana ehlezi phansi emgwaqweni egqoke okwezemidlalo okumnyama lezicathulo ezimhlophe eyelula izandla lenyawo eceleni okulembodlela yamanzi, emuva okulezihlahla eziluhlaza.

Indawo yokuzivoxavoxa lokulolonga umzimba ukuze uhlale usezingeni elihle njalo uphelele, olamabhola alombala atshiyeneyo, eluhlaza lelithanga, imbheda.

Abafana abathathu, ababili abezempilakahle abagqoke okubomvu baphakamise oyedwa olokulithanga. Ngemva kwabo kulabantu abelezikipa ezimhlophe lamabhulugwa amnyama.

Abantu ababili inkazana lomfana oyedwa ohlezi phansi eceleni kwakhe okulebhola elimlophe omunye omileyo abagqoke okwezemidlalo izikhwama zimnyama utshani oluluhlaza.

Inkazana owezimidlalo ogqoke ibhodi eyi cream. Lebhulugwe elimnyama ohlezi phansi oyelula umzimba ngemva kwakhe okulesofa elimhlophe, lemiqamelo eluhlaza okotshani.

Umuntu wesifazana ohlezi phansi obambe isandla ngelembu eluluhlaza okwesibhakabhaka ,ogqoke ibhulawuzi elombala omhlophe.

Udokotela ogqoke imask lamagilovisi leyunifomu elombala oluhlaza okwesibhakabhaka ugaxe sensorscope entanyeni esimnyama phambili kwakhe okuletafula elelaptop lamabhuku.

Isithestosikopu esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, esisetshenziswa ukulalela ukutshaya kwenhliziyo. Eceleni okulomabonakude omnyama, olesikirini, otshengisa impumela.

Amathuluzi asetshenziswa esibhedlela, itelescope yokulalela ukutshaya kwenhliziyo, umtshina wokuhlola umfutho wegazi, amathermometer amabili okuzwa ukutshisa komzimba, iautoscope yendlebe, umjovo, umuthi osembodleleni oluhlaza.

Umuntu ohlezi phansi obambe umtshina omhlophe owokuhlola ukutshaya kwenhliziyo esifubeni sakhe , eceleni kwakhe okulomakhalekhukhwini omnyama

Umuntu ohlezi phezu kwesofa ogqoke isikipa esiluhlaza obambe umtshina omhlophe esifubeni eceleni okulomakhalekhukhwini omnyama.

Abantu ababili omunye ubambe umakhala ekhukhwini ogqoke isikipa esimhlophe ome eceleni ulejesi engumhlwazi ngemva kwabo kulama ditshi.

Owezempilakahle ohlezi phansi. Ozihlola umfutho wegazi ngomtshina omnyama olebhanti ofake isandla phezu kwetafula. Eceleni kwakhe okuleglass lamanzi le laptop.

Isihlahla esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo enjengamehlo abuhlungu, ukukhwehlela , isisu esibuhlungu, ukupholisa izilonda kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha isisu esibuhlungu, isifuba, ukuphefumula nzima, ukukhwehlela kanye lokutshaywa likhanda.

Ukhula olulamahlamvu aluhlaza olunabileyo olusetshenziswa njengomuthi wesintu wokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokupholisa isisu esibuhlungu, ukukhwehlela kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokupholisa amanxeba, isisu esibuhlungu, ukukhwehlela kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla sama"avocado" esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokuqinisa umzimba ,ukugeza igazi, isisu esibuhlungu kanye lokutshaywa likhanda

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengehlo abuhlungu, amazinyo, ukukhwehlela Kanye lezilonda

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo okunjengo kupholisa izilonda isifuba esibuhlungu ,ukukhwehlela kanye le sisu

Ukhula olulamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga, olusetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokupholisa imisipha ebuhlungu, ukutshaywa likhanda, ukukhwehlela.

Ukhula okusetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokupholisa izilonda, amadlala, ukukhwehlela, isisu esibuhlungu, ukwehlisa izinga legazi eliphezulu.

Isihlahla somdoyiyana esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengesifuba, ukutshaywa likhanda, ukukhwehlela, izilonda zomzimba, ukuphefumula nzima.

Ukhula olusetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda isisu esibuhlungu imisipha ukuvuvuka kanye lezilonda ezincane

Isihlahla somhlwanyane esisetshenziswa njengomuthi wesiNtu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengeAsima, ukukhwehlela ukutshaywa likhanda ukuphefumula nzima.

Ukhula olubizwa kuthiwa yihlaba yethende olusetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha izilonda ukupholisa ubuhlungu besisu kanye lemisipha ubuhlungu bekhanda

Ukhula lwesintu olubizwa kuthiwe ngumdlebe oluswtsgenziswa njengomuthi wesintu ukuyelapha izifo ezitshiyeneyo enjenge sisu esibuhlungu ukukhwehlela ukuphuma izilonda lamanxeba

Ukhula obusetshenziwa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengoku khwehlela amaphapho abuhlungu isisu ukupholisa izilonda kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla segakha esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokwehlisa izinga likatshukela kanye lomfutho wegazi, ukukhwehlela.

Iluba elisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengo kupholisa iziloda ukuvuvuka ukuphefumula nzima ukukhwehlela

Amabele asetshenziswa njengomuthi wesintu. Ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengokuqinisa umzimba, ukuhlanza igazi. Kanye lobuhlungu besisqu.

Isihlahla somsehla esingumuthi wesintu. Esilamahlamvu aluhlaza amanye alombala olithanga. Utshani obuseceleni.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokukhwehlela, amazinyo, ubuhlungu besisu, ukuhuda kanye lezilonda.

Iluba lomhlafi elisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo enjengoku tshaywa likhanda ukupholisa izilonda ubuhlungu basemzimbeni.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lamaluba ayi purple esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha ubuhlungu besisu, ukupholisa umzimba kanye lokukhwehlela komuntu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lamaluba alombala oyi purple . Ezisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo .Njengobuhlungu besisu ,ukutshaywa likhanda lokugabha.

Isihlahla somhlabankukhu esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo enjengokuwunjelwa, ukuvuvuka kanye lokutshaywa likhanda.

Iluba elisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo enjengoku kulahlekelwa zingqondo ukopha izilonda zomphimbo kanye okwehlisa umfutho wegazi.

Isihlahla esilamahlamvu amade aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokupholisa izilonda ukuncedisa umzimba ukulahla amanzi angcolileyo

Ukhukhu olulamahlamvu aluhlaza lusetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo enjengokuphefumula nzima ubuhlungu bemizimba ukwehlisa umfutho wegazi

Iluba elibizwa ngomsizi webele elilamahlamvu abomvu elisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokupholisa amathumba, izilonda emzimbeni lamanxeba.

Amahlamvu omhlafutho asetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeyo njengokuvaleka kwamathumbu ukukhwehlela ukuvuvuka ukupholisa izilonda

Izihlahla ezinengi ezibuthanisiweyo ezinde eziluhlaza ezitshalwe emaphepheni amnyama agcwaliswe ngenhlabathi ngaphakathi kwawo.

Abantu abagqoke izikipha eziluhlaza okotshani, labanye abalamabhatshi amnyama abame phambi kwenhlaba esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengokupholisa amanxeba, isisu sibuhlungu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza lamaluba alombala olithanga esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njengoku khwehlela isilonda kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjenge sisu esibuhlungu umpholisa amanxeba lezilonda ukukhwehlela kanye lesifuba.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esitshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njengokuphefumula nzima ukukhwehlela isisu esibuhlungu.

Igarlic esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokwehlisa igazi eliphezulu, ukunciphisa izinga likatshukela, ukukhwezelela kanye lesisu esibuhlungu.

Imhlobo yezihlahla zemithi eziluhlaza ezisemagabheni alembala ehlukehlukeneyo. Onsundu, omnyama lomhlophe.

Amagabha amabili awomuthi amhlophe ahlezi ngezivalo abhalwe amabizo lokusetshenziswa kwawo ngamabala aluhlaza tshoko alomfanekiso weluba lechine.

Isihlahla senzala esilamahlamvu aluhlaza, adliwayo. Esisetshenziswa njengomuthi wesintu. Ukwelapha ubuhlungu besisu, ukukhwehlela , izinyo elibuhlungu, ukuvuvuka

Isihlahla somdleke wenyoka esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjenge asima, ukutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu kanye lokukhwehlela.

Isihlahla somnondo esilamahlamvu aluhlaza lamaluba abomvu esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokupholisa isisu esibuhlungu, ukukhwehlela kanye lokuwomisa izilonda.

Isihlahla somtshintshi esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokukhwehlela, ukuphefumula nzima, ukuchema kanye lesisu esibuhlungu.

Isihlahla sembabazane esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshineyo enjengokuphefumula nzima ,umchamo, isisu esibuhlungu.

Isihlahla sendumba ezinde esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, enjengoku pholisa indlebe, isisu esibuhlungu ukuphuma izilonda kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo, enjengokuchema nzima, ukukhwehlela, isisu esibuhlungu kanye lokupholisa izilonda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda, isisu esibuhlungu ukukhwehlela.

Inhlaba esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokupholisa amanxeba, ukukhwehlela ukutshaywa likhanda Kanye lwesisu esibuhlungu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu uyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njengokukwehlela, isisu esibuhlungu, ukutshaywa likhanda kanye lokuphefumula nzima

Uluze olusetsenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengesisu esibuhlungu ukukhwehlela, ukutshaywa likhanda kanye lokuchema nzima

Isihlahla somhlonyane esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjenge malariya, isisu esibuhlungu, ukhwehlela, izilonda kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda , isisu esibuhlungu, ukuphefumula nzima kanye lokupholisa amanxeba lezilonda.

Isihlahla sokhakhasi olubanzi esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ngemalaria izilonda ezibuhlungu, isisu Kanye lokukhwehlela.

Isihlahla sesinga esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokuvuvuka, ukukhwehlela, izifo zesisu ukutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamaluba abomvu, esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Enjengokupholisa izifo zezinso, isisu, ukukhwehlela, kanye lezilonda.

Ukhula olubizwa ngokuthiwa imbiza encane olusetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokukhwehlela, izifo zesintu. Ukupholisa izilonda.

Isihlahla sengwevu esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokunciphisa ubuhlungu bemzimba kanye lemisipha, ukutshaywa likhanda kanye lokuncedisa ukuthola ubuthongo.

Isihlahla samabhaluni, esisetshenziswa njengomuthi wesintu, Ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Enjengokuvuvuka, amathumba, ukukhwehlela, kanye lokupholisa amalunga omzimba.

Isihlahla somhlahlankosi esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokukhwehlela, ukupholisa amanxeba kanye lezinhlungu zesisu.

Isihlahla soMoringa esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo enjengokwehlisa izinga likatshukela, ukupholisa izilonda lesisu esibuhlungu.

Isihlahla soMhagawuwe, esisetshenziswa njengomuthi wesintu. Ukwelapha imikhuhlane, etshiyetshiyeneyo. Enjengokupholisa izilonda, amehlo abuhlungu, izifo zesisu, ukutshaywa likhanda.

Ukhula olusetshenziswa njengo muthi wesintu ukulapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjenge izifo zama thumba izibindi ukukwehlela izilonda Kanye lesisu esibuhlungu.

Isihlahla esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengekuphefumula nzima, ubuhlungu besisu, amaphaphu, ukutshaywa likhanda lokuvuvuka.

isihlahla somkhiwa esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukupholisa izifo ezitshiyetshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda ubuhlungu besisu izilonda kanye lokukhwehlela

Isihlahla esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengokupholisa izilonda, ukutshaywa likhanda, ukukhwehlela, isifuba, kanye lamathumbu.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza ezisetshenziswa njengomuthi wesintu, ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengokupholisa izifo zomphimbo, ukukhwehlela ukutshaywa likhanda.

Isihlahla somkhiwa esisetshenziswa njengomuthi wesintu welapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengoyokupholisa izilonda lamaphaphu ukulunywa yizinampuzana, ukukhwehlela

Ukhula oluluhlaza olusetshenziswa njengomuthi wesintu ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokukhwehlela, ukuvuvuka, ukupholisa amanxeba, ubuhlungu besisu kanye lokuqinisa umzimba.

Utshani obubizwa kuthiwa yimpande yenyoka, obusetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokuphefumula nzima, ukukhwehlela kanye lokulunywa yinyoka lukuvuvuka.

Isihlahla somhlaba ngubo omncani esilamahlamvu esisetshenziswa ngengomuthi wesintu ukuyelapha imkhuhlane etshiyeneyo njengamatshe emathunjini omchamo ukuvuvuka kwesibindi lokukhwehlela

Isihlahla somsesane esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo enjengoku phefumula nzima ukupholisa izilonda kanye lokukhwehlela lokutshaywa likhanda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imalariya, ukukhwehlela, isisu esibuhlungu, izilonda Kanye lokwehlisa izinga likatshukela.

Isihlahla esilahlamvu aluhlaza esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengo buhlungu, ukukhwehlela kanye lezilonda

Isihlahla sebhokola esisetshenziswa njengomuthi wesintu wokwelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokuyehlisa izinga legazi isisu esibuhlungu Kanye lezilonda

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengo muthi wesintu welapha imikhuhlane etshiyeneyo enjenge malariya isisu esibuhlungu amathumbu ukuvuvuka lezilonda

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo enjengoku nciphisa ubuhlungu bamalunga omzimba ukuvuvuka.

ishlahal esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengenyongo ubuhlungu besisu ukutshaywa likhanda kanye lokuphefumula nzima

Isihlahla somhlakunye esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokukhwehlela ,ukupholisa amazinyo, ubuhlungu besisu kanye lokutshaywa likhanda.

Isihlahla sepine ezisentshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengo kupholisa amaphaphu ukukwehlela ukutshaywa likhanda isisu esibuhlungu

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengokukhwehlela, i-asima, ubuhlungu besisu, ukuhuda.

Isihlahla esincane esinathwa ngabantu abangomama abamunyisayo ukuze babelochago olunengi njalo esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane yokuvuvuka lokupholisa amaphaphu.

Isihlahla esincane esilamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokuvuvuka umzimba, ukuhlanza igazi.

Isihlahla somsuzwane esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjeyokuphefumula nzima, ukuhuda, izilonda zomzimba le-rashi.

Isihlahla somhlabangubo esilamahlamvu aluhlaza lamaluba alombala olithanga esisetsenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengezilonda zesikhumba irashi.

Inhlaba esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njengokusilisa amanxeba, ukupholisa isikhumba ukunceda esiswini ukuhlambulula umzimba.

Amahlamvu ebhobola aluhlaza asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokukhwehlela lokwelapha izilonda.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza, esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengemalaria, isifo sikatshukela, ukuhlanza igazi.

Amakhambi awesihlahla serozimeri esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njengokupholisa amathumba ukunciphisa ukuvuvuka .

Isihlahla somhagawuwe esilamahlamvu aluhlaza lezithelo ezimhlophe esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njengezinhlungu zasesiswini, ukupholisa izilonda lokukhwehlela.

Isihlahla somhlabangubo silamahlamvu aluhlaza. Esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengengobuhlungu bamalunga omzimba, ukukhwehlela kanye lokuchama.

Umhlonyana olamahlamvu aluhlaza osetshenziswa njengomuthi wesiNtu ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo enjengokwehlisa itshukela egazini okutshaywa likhanda ukukhwehlela.

Isihlahla somuringa esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokupholisa amaphaphu lezibindi kanye lokwehlisa izinga letshukela egazini.

isihlahla somhlungu esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokuhlanza igazi ubuhlungu besisu lukhwehlela.

Isihlahla secucuza esisetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha imalariya, ubuhlungu bamathambo, ukuvuvuka, izilonda, ukutshaywa likhanda kanye lokukhwehlela.

Isihlahla somgadankawu esiluhlaza esisegangeni esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengezilonda.

Abantu abanengi amadoda lomfazi abagqoke izikipa eziluhlaza. Abame phambi kwesihlahla senhlaka. Ngemva kwabo okulotshani.

Isihlahla sembanje esilamahlamvu aluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokupholisa ubuhlungu bemisipha lamalunga omzimba.

Utshani lomkhomo oludliwa zinkomo olusetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo enjengobuhlobo besisu kanye lokupholisa ozilonda.

Isihlahla somhagawuwe esilamahlamvu aluhlaza lezithelo ezimhlophe esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelepha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo enjengokutshaywa likhanda, ukuhuda Kanye lokulunywa yinyoka.

Isihlahla senhlaba esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, enjengokupholisa izilonda lamanxeba, izifo zesikhumba, ubuhlungu besisu.

Isihlahla senhlaba esisetshenziswa njengo muthi wesintu, ukwelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo enjengokupholisa ubuhlungu basesiswini, ukuwomisa izilonda, ukuqinisa ijwabu.

Insimu egcwele inhlaba esetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokupholisa izilonda lamanxeba ,ubuhlungu besisu lokutshaywa likhanda.

Ukhula olulamahlamvu aluhlaza oludliwayo olusetshenziswa futhi njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo enjengokukhwehlela, ukupholisa izilonda lokuqunjelwa.

Indoda ehlezi phansi egqoke okumhlophe, ebambe ingiga eyigreyi, phambikwakhe okulemicephe elemithi yesintu etshiyetshiyeneyo lezigodo.

Isihlahla samafigi sisetshenziswa njengomuthi wokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjenge malaria, ukupholisa izinhlungu zasesiswini ukugabha

Isihlahla senhlaba esiluhlaza esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo lokuvimbela isisu esibuhlungu.

Inhlaba eluhlaza elombala onsundu ,ngemva kwayo okulezihlahla ezitshiyetshiyeneyo ezibutheneyo lotshani

Ukhula olulamahlamvu aluhlaza olusetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha ukutshaywa likhanda ubuhlungu basesiswini ukungaphefumuli kahle kanye lezilonda.

Isihlahla somfuzufuzu esiluhlaza esisetshenziswa njengomuthi wesintu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokuphumisa amawemusi emzimbeni ukukhwehlela.